so assurance agricole fene na kiin a waagu fi' baa jeg teen a beneficiaire ox teen

so mam waag o ret bo jeg assurance faga

so kaga xa ɗaxaa xa ɗaxaa no qooq ole

so o o kiin <hesitation> manaam tig a yaqwanga nam nu mbi'aa bo coox wiin we

ba yaqooɗna nam nam a fi'ka ba waag o jeg no kene nu cooxtaayo

o ñowo cooxel ndi xaalis o cooxel ne cooxtaayo o ñow yam faxar

so bo bugoona lay e wo ko jeg dégat yin kene yin nama fi'ka bo ma ɓeerka daal procedure ke

nam nu njalta fo den

so information <crosstalk> kaaga information kaaga fop naa ndaawaa teen ndi ka jeg wa andoona yee quelque yo rek

so wo conseil fum o cooxa we andoona yee den ndefu no waluma qooq ale yin kene yin

so ménage ke nuun nun way calculer an chaque année comme xaye année 2021 fe pod num ménage njegu